Ikhembona umundu khasinga tsi'senene isi barusilekho kamoru, bikele ne kamapapiriro aramo kametsi

Uno umusani ukwarile imbale khakona khundi we lyato ilili khutima khumetsi kenyatsa

khembona lugudo lweliloba khulikho shisawe bunyaasi bisaala bonakho intsu yekamatafari bachihaka irangi ilikho ni kamabati

hembona lukingi luwande lwenyaza hunyanza huliho bunyasi huliho nibisolo

Khembona bisaala khu lukingi khu luwande ni khu luwande yesi bataanya bisaala oba esi bisala bikhali ta, iliwo bona bunyasi awo,

Ndi khubona inyatsa tinstu tsili khuluwande lwenyatsa tse tsimbawo ni kamabaati uliwo tsinzu tsindala tsa bulokha khudulo khuliko bunyasi ni bisaala inyuma wetsinzu

Khatale khe tsingubo, tsingubo , tsilesu, butambala, tsipanga, tsisaati, tsingubo tsindala.

Boona basani khe bakhina ne bakhana, bakwarire kamafumbo khu kofila khumurwe, abaana bakwarire ne tsi nkwanzi.

Ndihubona abandu bahuli bahina basanyuhile balihuhupa tsingoma mubunyasi bali ibulafu asi wekusaala musi ene wo

babaana basutila bupila humurwe, babaana hebakenda hubira mukunda ni babelemu

Khekhubona babana basanyukhile umusani ukhubayakha irangi mumoni akho handi tsebi nurwu

hehubona tsinusu tsinoti tsekumitwalo kibili tsekumutwalo lukhumi kumutwalo basalanisile ahundu

Khe kuboona ikhafu ilimo bumotya khamayemba khamafiti mayembe bunyaasi khundulo

Khakhubona basani khebenyaya ne babana umwana wemikhike khulwanyi iburangisi womundu ukho kulisa kamanda, khusifani khobona butebe, khubonakho tsi'nzu tse kamabati.

Bona inzu yebunyasi huluwande khulikho bisaala iliwo indebe iburangisi hangolobe

Nabona lukingi waliwo inyanza uh bisaala khundulo khwe nyanza uh bunyasi.

Khekhubona tsi'nzu luwande ne khuluwnde lwe'kumwala, mumwala mulimo kametsi, khundulo barawo bisala khulikho kasasilo.

Yo'bona lugudo, awo tsyimotokha tsa pakingingile, awo bisala khundulo abandu khabakenda, uwe'pikipiki khulugudo lwo'korasi.

Babana basoreli khabakhina bakwarire kamafumbo khumurwe bakwarile tsimbale tsinyimbi

Khe khuboona ilory khulwanyi ni inzu yaroundi khulikho bisaala khulikho ifensi ni khamatoore ayuma

bakhwokesa khanywinywi khemikhile khungaki khweliloba khunzu tsebiukha tsili mubunyasi khali ni bufumbo bubesemu